Kana jechuun qoricha aadaa jechuu yoo ta'u, kunis qoricha maanguddoonni wantoota uumamaan naannoo isaaniiti argaman fayyadamuun yaalii saayinsaawaa oomishanidha. Kunis, dhukkuboota hedduurraa nama fayyisa jedhamee ni tilmaamama.

Kana jechuun ogummaa, aartii fi aadaa hawaasa tokkoo yoo ta'u, ogummaan kunis barumsaan, manguddoota irraa yookiin immoo shaakala yeroo dheeraan kan argamuudha. Fakkeenyaaf suuraa kanarra kan jiru manguddoota uffata adda addaan faayamaniidha.

Suuraan kun kan inni ibsuu ogummaa aartii fi aadaa hawaasa tokkoo yoo ta'u kunis barumsaan maanguddoota irraa, akkasuma illee shaakala yeroo dheeraan booda argamuu kan danda'uudha. Kunis guddina aadaa fi afaan saba tokkoo keessatti akkasitti qooda fudhachuu danda'a.

Kana jechuun qoricha aadaa jechuu yoo ta'u, kunis qoricha manguddoonni qoricha uumamaan naannoo isaaniitti argaman fayyadamuun yaalii saayinsawaa malee oomishanidha. Kunis dhukkuboota hedduurraa nama fayyisa jedhamee ni tilmaamama.

Kana jechuun beeksisa jechuu yoo ta'u, kunis gochaa namoonni oomisha isaanii hawaasa biratti beeksisuuf raawwatanidha. Kunis karaa garaagaraa adeemsifamuu ni danda'a. Karaalee kanniin keessaa toora interneetii maqaa dhahuu ni dandeenya.

Suurri kun kan inni ibsuu meeshaa sirna ijaarsaa keessattii ogeessi itti fayyadamuun haalluwwan garaagaraan mana miidhagsu yoo ta'uu yeroo ammaas baay'inaan hojiirra oolaa kan jirudha, Garuu otoo meeshaan kun hin jiraannee maal fayyadamuun halluuwwan kana manatti dibna laata?

Suuraan kun kan inni ibsuu, bakka bashannanaa keessa isa tokko yoo ta'uu, namoonni baayee bakka kana dhufuun yaadaafi qalbii isaanii haareeffatanii galu. Garuu bakki kun bakka bashannanaa jedhamee akka waamamu maaltu isa taasise?

Kana jechuun hojii jechuu yoo ta'u, hojiin gochaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa itti fufsiifachuuf raawwatu dha. Fakkeenyaaf, suuraa kana irratti ibsamee kan jiru hojii qonnaa qotiyyoo fayyadamuun taasifamu dha.

Suuraan kun kan inni ibsu kophee yoo ta'u, kopheen miilla keenya balaawwan garaagaraarraa ittisuu fi akkasumallee bareedanii argamuuf kan nama gargaarudha . Kopheen nuti ilaallu kun kan ammayyaa yoo ta'u, kan aadaallee ni jiraata. Garaagarummaan kophee aadaa fi ammayyaa gidduu jiru maalidhaa?

Kana jechuun meeshaalee jechuu yommuu ta'u, kunis hojiilee gara garaa yommuu hojjennu kan dhimma itti baanudha. Meeshaaleen kunniinis akka gosa hojii keenyaatti garaagarummaa ni qabaatu. Kanaafuu, akka fedha keenyaatti filannee itti fayyadamuu ni dandeenya.

Kun kan inni ibsu ogummaa aartiifi aadaa hawaasa tokkoo yoo ta'u kunis barumsaan maanguddota irraa akkasumallee shaakalaa yeroo dheeraan booda argamuu kan danda'udha. Haa ta'u malee meeshaan suuraa kana irratti ibsamee jiru maaliif gargaara?

Kana jechuun adeemsa namoonni aadaa fi duudhaa isaanii uffannaa fi faayaa garaagaraa fayyadamuun ibsatanidha. Shamarran yeroo baay'ee uffata aadaa naannoo isaanii uffachuun aadaa uffannaa biyya isaanii addunyaatti beeksisu.

Kana jechuun, siyaasa jechuu yoo ta'u, siyaasni adeemsa xiinxallii ittiin bulmaata biyyaa, hordoffii haala nageenyaafi sadarkaan diinagdee biyya tokkoo ittiin gulaalamu ta'a. Kanarraa hubachuuf garuu ogummaafi barumsa siyaasaa qabaachuun baayyee barbaachisaadha.

Suuraan kun kan inni ibsu muuziqaa yoo ta'u kunis gochaa namni yaada isaa bifa walalootiin barreessuun yeedaloo itti baasuun ibsatudha. Kunis ragada aadaa oromoo garaa garaa fayyadamuun hawaasaaf dhiyaachuu ni danda'a. Garuu kun ogummaa akkamii nama gaafata?

Suuraan kun kan inni ibsuu kitaaba Asoosamaa yoo ta'u, kunis kitaabotaafi waraqaalee odeeffannoo garaa garaa jalatti ramadamu. Kunis itti bohaaruufi odeeffannoo gara garaa dubbisuun irraa argachuuf nu tajaajila.

Suuraan kun, kaniinni ibsu tajaajilawwaan murteessoo keessa isa ijoo fi olaanaa kan ta'e, sirna geejjibati. geejjibni tajaajila hawaasni mootumma irra argatu keessa isa olaanaadha. yeroo ammas, akka geejjibatti kan tajaajila jiru konkolaatadha. haa ta'u malee, yeroo jalqaaf, konkolaata kan Oomishe eenyuudha?

Suuraa kanaa gadii irraa kan inni ibsu, seera kabachiistota yammuu ta'u kunis immoo poolisii irraa eegalee hanga raayyaa ittisa biyyaatti kan of keessatti qabatuu dha. Ga'een hojii isaaniis nagaa kabachiisuu fi daangaa biyyaa eeguu dha.

Suuraan kun kan inni ibsuu gosoota geejjibaa keessaa isa tokko yoo ta'uu kunis geejjiba bishaanirraati. Geejjibni bishaanirraa biyya tokkoo biyya tokkotti darbuuf bishaanirra kan taasifamudha. Haa ta'u malee yeroo jalqabaa bishaanirra geejjiba taasisuun eessatti jalqabame?

Suurri kun kan inni ibsuu geejjibaa fi konkolaataa yoo ta'uu konkolaataan mi'a tokkoo bakka tokkoo gara bakka birootti geessuuf baay'ee gargaara. Yeroo ammaas namoonni konkolaataa fayyadamuunii mi'a barbaadan ni geejjibatu. Haa ta'u malee yeroo jalqabaaf konkolaataa kan kalaqe eenyudha?

Kan ajechuun qonna jechuu yoo ta'u, qonni gochaa qote bulaan tokko oomisha argachuuf taasisudha. Akkaataan qonni itti adeemsifamu naannoodhaa naannootti garaagara. Gosni oomishaa illee waqtiiwwan jiran irratti hundaa'uun gargar ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf gosa biqiltuu garbuu fudhachuu ni dandeenya.

Kun kan inni ibsuu siyaasa yoo ta'uu siyaasni adeemsa hawaasni ittiin bakka bu'oota isaa filatu xiinxalli ittiin bulmaata biyya tokkoo fi hordoffiin haala nageenyaa akkasumallee sadarkaan diinagdee biyya tokkoo ittiin gulaalamu ta'a. Haa ta'uyyuu malee yaadni siyaasa jedhu yeroo jalqabaa eessaa dhufe?

Kana jechuun qonna jechuu yoo ta'u, qonni gochaa qotee bulaan tokko oomisha argachuuf tasiisudha. Akkaataan qonni itti adeemsifamu naannoodhaa naannootti garaagara. Gosa oomishaa fi waaqtiilee waggaa keessa jiran irrattillee in hunda'a. Garuu qonni maaliif waqtiilee irratti hunda'a?

Suurri kun kan inni ibsu meeshaalee biiroo keessaa isa tokko yoo ta'uu, kunis gosaafi sadarkaa adda addaa ni qabaatu. Yeroo ammaa bakka hojii garagaraatti ni agarra garuu maaliif nu fayyada?

Kana jechuun siyasaa jechuu yoo ta'u, siyasni addemsaa ittin xinxxalii bulmataa biyyaa, hordofiin haala nageenyaafi sadarkaan dinagdee biyyaa ittin gulalamuu ta'a. Kana rawwachuuf garuu, ogummmaafi barumsaa siyasaa qabachuun baay'ee barbachisadha.

Kana jechuun oduu jechuu yoo ta'u, kunis gochaa yeroo murtaa'aa keessatti raawwataman yookiin mudatan hawaasaaf toora intarneetii fi wantoota garaagaraa fayyadamuun gabaasuu ta'a. Kunis waayee namoota bebbeekamoo addunyaa ta'uu danda'a.

Suuraan kun kan inni bakka bu'u biqiltuu ilillii birraa jedhamu yoo ta'u, biqiltuun kun yommuu birraan bari'u naannaa baay'eetti biqilee kan argamudha. Kanaafuu, salphaadhumatti biqiltuun kun biqillaan birraan bari'eera jechuudha.

Maashinii jechuun meeshaa ammayyaa dalagaa haala salphaan dalaguuf nama gargaarudha. Kunis gosaa fi ramaddii garaa garaa ni qabaata. Bu'aan teekinooloojii kun yeroo ammaa namoota hedduuf hojii salphisee jira.

Suurri kun kan inni ibsu geejjibaa fi konkolaataa yoo ta'u, konkolaataan bakka tokkoo gara bakka biraatti geessuuf baay'ee gargaara. Yeroo ammaas namoonni konkolaataatti fayyadamuun geejjibatu.

Kana jechuun gochaa wanti tokko akka bifa bareedaa yookiin miidhagaa qabaatuuf raawwatamu yoo ta'u kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookiin kabaja ayyaana gaa'ilaa hojiirra kan ooludha. Kanas meeshaalee aadaa fi ammayaa garaa garaa fayyadamuun taasisuun ni danda'ama. Garuu kun maalif barbaachise?

Suuraan kun kan ibsu haala geejjibaa fi konkolaataa yoo ta’u, sirni kun gochaalee hedduu of keessatti qabata. Fakkeenyaaf konkolaataan namoota bakkaa bakkatti deddeebisuu fi meeshaalee gara garaas geejjibuuf ni gargaara.

Kana jechuun siyaasa jechuu yoo ta'u, siyaasni adeemsa hawaasni ittiin bakka bu'oota isaa filatu akkasuma illee hordoffiin haala nageenyaa fi sadarkaan diinagdee biyya tokkoo ittiin gulaalamu ta'a. Kana raawwachuuf garuu, ogummaa fi barumsa siyaasaa qabaachuun barbaachisaa dha.

Kana jechuun konkolaataa yammuu ta'u, mi'a tokko bakka tokkoo fuudhee bakka biratti geejjibsiisuuf kan nama fayyaduudha. Kana keessattis ga'ee beeyaladoonni manaa kanneen akka Harree qaban kan tuffatamu miti.

Suuraan kun meeshaalee mana keessatti argaman keessaa isa tokko yoo ta'u, innis humna ibsaa fayyadamuun kan dalagu dha. Meeshaan kun nyaata bilcheessuuf kan fayyadu dha. Aara waan hin qabneef, kunuuunsa haala qilleensa naannoof filataamaa dha.

Ispoortii jechuun sochiiwwan qaamni keenya taasisu yoo ta'u, kunis gochaawwan dorgommii fi shaakala hedduu of keessatti qabata. Leenjisaa illee waan of keessatti hirmaachisuuf gocha jaallatamaa fi fudhatama qabudha.

Suuraan kun kan inni ibsu tajaajilawwan murteessoo keessaa isa olaanaa kan ta'e tajaajila daandii qilleensarraati. Tajaajilawwan murteessoo jechuun tajaajila hawaasni mootummaa biraa argachuu qabu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee tajaajila kana yeroo hundaa dhiheessuu kan qabu mootummaa qofaadha jechuu dandeenyaa?

Suurri kun kan inni bakka bu'u biqiltuu jechuu yoo ta'u, kunis biqiltuu gosa garaagaraa kanneen akka kuduraa fi muduraalee hedduu akkasuma illee sanyii gosa biqiltuu hundumaa kani of keessatti qabatu ni ta'a.

Kana jechuun qonna jechuu yoo ta'u, qonni gochaa qotee bultoonni lafa qonnaarratti sanyii gosa addaa addaa facaasuun oomisha galchanatanidha. Kunis haala teessuma lafaa fi waqtiilee waggaa keessa jiranirratti ni hundaa'a.

Suuraan kun kan inni ibsuu tokkummaa fi waliin hojjechuu yoo ta'u kunis gochaa nuti hawaasaa fi maatii keenya keessatti shaakalluu fi itti guddachaa adeemnudha. Kunis hariiroo fayya buleessa akka nuti qabaannu taasisa. Maatii fi hawaasa jechuun garuu maal jechudha?

Suurri kun kan inni ibsuu harroota baay'inaaniii mi'a fe'anii imalaa jiran yoo ta'uu kunis geejjibaa fi sirna geejjibaa jalatti kan ramadamudha. Harreen beellada manaa yoo taatuu meeshaa gara garaa itti fe'uuf kan tajaajiltudha. Garuu maalifi meeshaa garaa garaa baachuun nu tajaajilti?

Kana jechuun daldala jechuu yoo ta'u, daldalli sirna bittaa fi gurgurtaa dhalli namaa jiruuf jireenya isaa itti fufsiisuuf hojjetu dha. Kunis akka madda galiitti waan gargaaruuf, yeroo ammaa namoonni hedduun hojii kanarratti bobba'anii argamu.

Suurri kun kan inni ibsu waraqaalee odeeffannoo adda addaa yoo ta'u, kunis yeroo ammaa baay'inaan omishamaa kan jiruufi faayidaa olaanaa kennaa kan jirudha. Sababni isaas odeeffannoon asirraa argamu maddi isaanii amanamaa waan ta'eefi. Haa ta'u malee, waraqaalee kana eenyutu oomisha?

Kana jechuun gosa dhugaatii keessaa isaa tokko yoo ta'u, kunis gosa dhugaatii warshaa keessatti omishamuun saamsamee bahuu jechuudha. Yeroo ammaas baay'inaan omishamaa kan jiruufii uummata biratti jaallatamummaa gudda kan argatedha. Haa ta'u malee fayidaan dhugaati kanaa maalidha?

Suurri kun kan inni ibsu teessuma yoo ta’u, kunis meeshaa bakka hojiitti irra taa'uuf gargaarudha. Namoonni bakka hojii isaaniitti yeroo dheeraa dabarsan haala mijataa waan barbaadaniif teessuma kana ni filatu.

Kana jechuun tajaajilawwan murteessoo jechuu yoo ta'u, kunis tajaajila hawaasni mootummaa irraa argatu dha. Kanneen keessaa ijaarsa daandii konkolaataa, humna ibsaa, bishaan dhugaatiif oolu fi taarifa madaalawaan keessummeessamuu of keessatti qabata.

Suuraan kun kan inni ibsuu mana citaa yoo ta'u kunis naannoo baadiyyaatti baay'inaan kan argamudha. Kanas namoonni akka mana jireenyaatti kan itti gargaaraman yoo ta'u faayidaa biroollee qabaachuu ni danda'a. Garuu dhalli namaa mana jireenyaa keessa akka inni jiraatu maaltu isa taasise?

Suurri kun kan inni ibsu kitaaba asoosamaa yoo ta'u, kunis caaslugaa fi seerluga afaan Oromoo eeguun kan barreefamedha. Fakkeenyaaf; kitaaba kana namoonni itti bohaaruuf akkasumallee odeeffannoo garaagaraa irraa argachuuf itti gargaaramu. Garuu kitaaba kana eenyutu barreessuu danda'a?

Kun kan inni ibsu daldala yoo ta'u daldalli sirna bittaa fi gurgurtaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa itti fufsiisuuf taasisudha. kunis akka madda galiitti waan gargaaruuf namoonni baay'een hojii kanarratti bobba'anii ni argamu. Haa ta'u malee daldalli yeroo jalqabaaf eessatti eegalame?

Kana jechuun adeemsa ittiin namoonni aadaa fi duudha isaanii uffannaa fi faayaa garagaraa fayyadamuun ibsanidha. Dubartoonni yeroo baay'ee uffata aadaa fi ammayyaa isaani uffachuun aadaa uffannaa isaanii addunyaatti mul'isu. Haa ta'u malee aadaa jechuun maal jechuudha?

Suuraan kun kan inni ibsuu kan shamarran rifeensa isaaniitti dabalatanii fi bareedinaaf akkasumallee miidhaginaaf kan tajaajiludha. Yeroo ammaas baay'inaan oomishamaa kan jiruu fi shamarran biratti fudhatamummaa guddaa kan argatedha. Haa ta'u malee, oomishni kun maalirraa oomishama?

Gocha namni yaada isaa walaloon barreessuun, yeedaloo itti baasuun ibsatuudha. Kunis ragada aadaa Oromoo garaa garaa fayyadamuun hawaasaaf dhihaachuu ni danda'a. Kan ragada hin qabne, sagalee qofaan daddarbu illee ni jira.

Suurri kun kan inni ibsuu ogummaa aartii fi aadaa hawaasa tokkoo yoo ta'uu ogummaan kunis barumsaan maanguddoota irraa akkasuma illee shaakala yeroo dheeraan kan argamudha. Garuu ogummaan kun hawaasa keessattii maaliif barbaachise?

Suuraan kun kan inni ibsu gosa dhugaatii keessaa buna kan jedhamu yoo ta'uu kunis namoota biratti jaallatamummaa fi fudhatamummaa guddaa kan argatedha. Haa ta'uyyuu malee biqiltuun buna oomishuuf gargaaru yeroo jalqabaa magaalaa eessaatti argame?

Kana jechuun amantaa jechuu yoo ta'u, amantii jechuun yeroo namni tokko uumaa isaa irraa shakkii tokko malee abdii guutuu qabaatudha. Fakkeenyaaf ayyaana Irreechaa yoo fudhanne, yeroo itti sabni Oromoo waliin ta'uun ba'ee uumaa isaa itti galateeffatudha.

Kana jechuun beeksisa jechuu yoo ta'u, beeksisni gochaa namoonni oomisha isaanii hawaasa biratti beeksisuuf raawwatanidha. Kunis karaalee garaa garaa adeemsifamuu ni danda'a. Karaalee kanneen keessaa toora interneetii maqaa dha'uun ni dandeenya. Haa ta'u malee beeksisa yoo hojjechuu baanne oomishaaleen keenya fudhatama hin qabani jechuudhaa?

Suurri asii gadii kun kan bakka bu’u gisa dhugaatii keessaa tokko yommuu ta'u, kunis dhugaatii cuunfaa wayinnii irraa hojjetamudha. Dhangaa mi'aawwaa waan qabuuf namoota hedduu biratti jaallatamummaa guddaa qaba.

Kana jechuun faaya jechuu yoo ta'u, shamarran yeroo kabaja garaagaraatti ittiin faayamanii argamu. Kunis aadaa ofii beeksisuu keessatti gahee olaanaa ni taphata. Garuu akkamitti aadaa ofii beeksisuu keessatti gahee qabaachuu danda'e?

Kana jechuun gochaa wanti tokko akka bifa bareedaa ( miidhagaa) qabaatuuf raawwatamu yoo ta'u, kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookiin gaa'ilaa hojiirra kan oolu dha. Kanas meeshaalee aadaa fi ammayyaatti gargaaramuun hojjechuu ni dandeenya.

Suurri kun kan inni ibsuu biqiltuu abaaboon isaa daraare. Biqiltoonni baay'een faayidaa danuu qabu. Faayidaa isaanii kanarratti hundaa'uunillee bakka danuutti ni ramadamu. Garuu biqiltoonni kun haala qilleensa naannoo sirreesssuu keessattii akkamiin nu tajaajilu?

Kana jechuun turizimii imalaa fi godaansaa yoo ta'u, gochaa namoonni baay'een biyyoota garagaraa irraa deemanii daawwatanidha. Bakkeewwan Kunis bakka seenaa, haala teessuma lafaa fi parkiiwwan garagaraa of keessatti qabata.

Suuraan kun kan inni ibsu kophee ammayyaa yoo ta'u kunis oomishaawwan garaa garaa fayyadamuun kan oomishamudha. Kopheen kan inni fayyadu miidhaginaaf yoo ta'u faayidaa kan biroollee hedduu qabaachuu ni danda'a. Haa ta'u malee garaagarummaan kophee ammayyaafi aadaa gidduu jiru maalidha?

Suurri Kun kan inni ibsu, faaya aadaa yoo ta'u, shamarran yeroo kabaja ayyaana garaagaraatti ittiin faayamanii argamu. Kunis aadaa ofii beeksisuu fi guddisuu keessatti shoora olaanaa ni taphatan.

Suuraan kun kan inni ibsu bineensota bosonaa yoo ta'u, isaan kunneenis bineensota namatti madaqanii jiraachuu hin dandeenye fi naannoo mataa isaanii uummachuun bosona keessa jiraatanidha. Akka fakkeenyaatti qalamee maqaaa dhahuu dandeenya.

Suurri Kun kan inni ibsu damma yoo ta'u, damma jechuun gosa nyaataa kan kaniisni qopheessitudha. Kanas argachuuf dhalli namaa gaagura aadaa yookiin ammayyaa tolchuun achi keessatti kaniisa horsiisa.

Kana jechuun gochaa wanti tokko akka bifa bareedaa yookiis miidhagaa qabaatuuf raawwatamu yoo ta'u kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookiin gaa'ilaa hojiirra oola. Kanas meeshaalee ammayyaa garaa garaa fayyadamuun hojjechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee barteen kun yeroo jalqabaaf eessatti jalqabame?

Suurri Kun kan inni ibsu, hariiroo naannoo fi uumama gidduu jirudha. Uummanni eegumsaa fi kunuunsa barbaadamu hin argatu taanaan akka salphaatti miidhuu danda'a. Kana gochuuf immoo naannoon keenya uumamaaf akka mijatu gochuun dirqama hawaasummaati.

Suurri kun kan inni bakka bu'u gosa dhugaatii keessaa isa tokko yoo ta'u kunis dhugaatii aalkoolii of keessaa qabudha. Manneen dhugaatii hedduminaan kana kan gurguran yoo ta'uu namoonni danuuniis yeroo ammaa kana baayyinaan fayyadamu. Garuu dhugaatiin kun dhugaatii aadaamoo dhugaatii kan ammayyaati?

Kana jechuun gichaa wanti tokko akka bifa bareedaa yookiis miidhagaa qabaatuuf raawwatamu yoo ta’u, kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookiin gaa'elaa hojiirra kan oolu ta'a. Kanas meeshaalee aadaa fi ammayyaa gargaaramuun hojjechuu ni dandeenya.

Suurri kun kan inni ibsuu geejjibaa fi konkolaataa yoo ta'uu konkolaataan mi'a tokko bakka tokkoo gara bakka birootti geessuuf baay'ee gargaara. Yeroo ammaas namoonni konkolaataa fayyadamuun waan barbaadan ni geejjibatu. Garuu yeroo jalqabaaf konkolaataa kan kalaqee eenyudha?

Surrii kun kan inni ibsuu akkataa omishaa Dammaa ammayaawwaadha. Kunis Kaanisaa irra bala waan hin gesifneef omishaa Dammaa aadaa irra baay'ee filatamaadha. Yeroo amma baay'inaan hojii irra olaa jiraa.

Suuraan kun kan inni ibsuu oomishaalee nyaataa warshaa keessatti oomishamanii saamsamuun ba'anidha. Yeroo ammaa baay'inaan oomishamaa kan jiranii fi jaallatamummaa guddaa kan qabanidha. Garuu oomishaalee nyaataa kun miiidhaa maalii namarraan geessisuu danda'u?

Surri kun kan inni ibsuu tokkummaafi waliin hojechuu yoo ta'u, kunis gochaa nuti hawasaafi maatii keenyaa keessatti shakaluufi itti guddachaa addemnudha. Kana gochuun keenyaas hawasaa wwajiinnjiraanu waliif haariroo faayaa buleessaa akka qabanu nutasisa.

Suuraan kun kan inni ibsu tokkummaa fi waliin hojjechuu yoo ta'u, kunis gochaa nuti hawaasaa fi maatii keenya keessatti shaakalluu fi itti guddachaa adeemnudha. Kana gochuun keenyas hawaasa wajjin jiraannu waliin hariiroo fayya buleessa akka qabaannu nu taasisa.

Suuraan kun kan inni ibsuu nama yaalamaa jiruufi namoota yaalii geggeessaa jiranidha. Kunis tajaajilawwan murteessoo hawaasni mootummaarraa argachuu qabu jalatti kan ramadamudha. Haa ta'uyyuu malee yaalii kana eenyufaatu geggeessuu danda'a?

Suurri kun kan inni ibsu haala geejjibaa fi konkolaataa yoo ta'u, sirni kun gochaalee hedduu of keessatti qabata. Fakkeenyaaf, konkolaataan namoota bakkaa bakkatti deddeebisuu fi meeshaalee garaa garaas geejjibuuf ni gargaara.

Kana jechuun, qonna jechuu yoo ta'u, qonni gocha qotee bulaan tokko oomisha argachuuf taasisudha. Akkaataan qonni itti adeemsifamu naannoodhaa naannootti garaagara. Gosa oomishaa fi waqtiilee waggaa keessa jiran irratti illee ni hundaa'a.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu kophedha. Kunis kopheen faayidaan isaa inni jalqabaa miilla keenya balaa irraa eeguuf kan ooluu dha. Dabalataan miidhaginaaf kan oolu ta'ee akkaataa meeshaa irraa hojjetame irratti hundaa'uun gatiin isaas addaa addaa dha.

Kana jechuun gochaa wanti tokko akka bifa bareedaa yookiin miidhagaa qabaatuuf raawwatamu yoo ta'uu, kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookiin gaa'ilaa hojiirraa kan ooludha. Kanas meeshaalee aadaafi ammayyaa garagaraa fayyadamuun taasisuu ni dandeenya. Meeshaalee kunneen warreen akkamiiti?

Kana jechuun faaya jechuu yoo ta'uu baay'inaan faaya kan fayyadaman shamarran yoo ta'aan kanas kabaja ayyaana garaa garaa irratti ittiin faayamanii argamu. Gosni faayaa aadaa fi ammayyaa jedhamee qoodamuu ni danda'a. Gosa aadaa ammayyaa jalatti kan ramadamu maal fa'i?

Suurri kun kan inni ibsu teessuma yoo ta'u, kunis meeshaa bakka hojiitti irra taa'uuf gargaarudha. Namoonni bakka hojii isaaniitti yeroo dheeraa dabarsan haala mijataa waan barbaadaniif teessuma kana ni filatu.

Kana jechuun gochaa namni tokko yaadasaa bifa walalootiin barreessuun yeedaloo itti baasuun ibsatudha. Kunis ragada aadaa oromoo garaagaraa fayyadamuun hawaasaaf dhiyaachuu ni danda'a. Kan ragada hin qabnellee ni jiraata.

Kana jechuun amantaa jechuu yoo ta'u, amantii jechuun yeroo namni tokko uumaa isaarraa shakkii tokko malee abdii guutuu qabaatudha. Fakkeenyaaf yeroo kabaja ayyaana ramadaanaa hordoftoonni amantaa musliimaa waliin ta'uun bahanii ayyaaneffatu.

Suuraan kun kan inni ibsuu tajaajilawwan murteessoo keessaa isa olaanaa kan ta'ee sirna geejjibaati. Tajaajilawwan murteessoo jechuun tajaajila hawaasni mootummaa irraa argatudha. Haa ta'uyyuu malee tajaajila kana kennuu kan danda'u mootummaa qofa jechuu dandeenyaa?

Kana jechuun mallattoo yoo ta'u, kunis namoonni baay'ee yeroo mana daldalaa yookiin dhaabbata hojii banatan dhaabbata kanneen biroo irraa ittiin adda bahuuf, boca isaan bocatanidha. Kan suura kana irratti arginu kunis mallattoo tapha kubbaa miilaa garee Buna Itoophiiyaati.

Suuraan kun kaniinni ibsu beeladoota Mana keessa isa tokko yoo ta'u, beelada Mana jechuun, beeladoota madaqanii nama wajjin jiraatani fi balaa kan namarran hin geessifne jechuudha. faayidaan beelada kanaa maalii?

Suurri kun kan inni ibsuu haala teessuma lafaa naannoo tokkoo yoo ta'uu , haalli teessuma lafaa yeroo baay'ee bakka daawwannaa ta'uudhaan ni tajaajila. Garuu haalli teessuma lafaa biyya tokkoo gara biyya birootti garaagarummaa maaliif godhate?

Suurri kun kan inni bakka bu’u faayaa gara garaa yoo ta’u, kanas namoonni quba yookaan normative kaawwachuun miidhaginaaf itti gargaaramu. Madda wantoota irraa hojjetamee irratti hundaa'uun sadarkaa gara garaa ni qabaata.

Suurri kun kan inni ibsu waraqaa odeeffannoo yoo ta'u, kunis kan inni fayyadu odeeffannoo waqtaawwaa fi maddi isaa beekamaa ta'e hawaasaaf dabarsuuf ta'a. Yeroo baay'ee odeeffannoo quubsaa waan kennaniif filatamoodha.

Kun kan inni ibsu tokkummaa fi waliin hojjachuu yoo ta'u, kunis gochaa nuti hawaasaa fi maatii keenya keessatti shaakalluu fi itti guddachaa adeemnudha. Kana gochuun keenyas hawaasa wajjin jiraannu waliin hariiroo fayya buleessa akka qabaannuuf nu gargaara.

Kana jechuun oduu jechuu yoo ta'uu kunis Gochaa taateewwan yeroo murtaawaa keessatti raawwataman yookiin mudatan hawaasaaf toora interneetii fi bu'aawwan teekinooloojii garaa garaan fayyadamuun gabaasuudha. Oduu kana garuu eenyutu nuuf gabaasa?

Ispoortii jechuun sochiiwwan qaamni keenya taasisu yoo ta'u kunis gochaawwan dorgommii fi shaakala hedduu of keessatti qabata. Leenjisaa illee waan of keessatti hirmaachisuuf gochaa jaallatamaa fi fudhatama guddaa qabudha.

Kana jechuun qonnaa jechuu yoo ta'uu qonni gochaa qotee bulaan tokko oomisha argachuuf taasisudha. Akkaataa qonni itti adeemsifamu naannoodhaa naannootti garaa gara. Gosa oomishaa fi waqtiilee waggaa keessa jiran irrattillee ni hundaa'a. Haa ta'u malee qonni akkamitti waqtiilee waggaa keessa jiran irratti hundaa'a?

Ispoortii jechuun sochiiwwan qaamni keenya taasisan yoo ta'uu, kunis dorgommiifi shaakala hedduu ofkeessatti qabata. Leenjisaa illee ofkeessatti waan hirmaachiisuuf, gocha jaalatamaafi fudhatamummaa guddaa qabuudha. Haa ta'uyyuu malee, ispoortiin yeroo jalqabaaf eessattii gaggeefame?

Kana jechuun beeksisa jechuu yoo ta'u, beeksisa jechuun gochaa namoonni Oomisha isaanii hawaasa biratti beeksisuuf rawwataniidha. Karaa garaagaraa adeemsifamuu ni danda'a. Karaalee kanneen keessaa, toora interneetii maqaa dha'uu ni dandeenya. Haa ta'u malee, beeksisa kana hojjechuu kan danda'u eenyuudha?

Suuraan kun kan inni ibsu tokkummaa fi waliin hojjechuu yoo ta'u gochaa nuti hawaasa fi maatii keenya keessatti shaakallu fi itti guddachaa adeemnuudha. Kana gochuun keenya hawaasa wajjin jiraachuu, wajjin hariiroo fayya buleessa akka qabaannu nu taasisa. Garuu hariiroon hawaasa fi maatii gidduu jiru maaliidha?

Suuraan kun kan inni ibsuu beelladota manaa yoo ta'uu beelladoota manaa jechuun madaqanii namoota wajjiin kan jiraataniifi miidhaa guddaa kan namarraan hin geessifne jechuudha. Haa ta'u malee beelladooti manaa hundinuu miidhaa namarraan hin gahan jechuu dandeenyaa?

Kana jechuun gochaa wanti tokko akka bifa bareedaa yookis miidhagaa qabaatuf raawwatamu yoo ta'uu, kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookiin gaa'ilaa hojiirraa kan ooludha. kanas meeshalee ammayyaa gara garaa fayyadamuun tolchuun ni danda'ama yeroo jalqabaaf gochaan kun eessatti jalqabame?

Maashinii jechuun meeshaa ammayyaa dalagaa haala salphaan dalaguuf nama gargaarudha. Kunis gosaa fi ramaddii garaagaraa ni qabaata. Bu'aan tekinooloojiin Kun, yeroo ammaa namoota hedduuf hojii salphisee jira.

Barnoota jechuun adeemsa ittiin yaadaafi ogummaa ofii guddifatan yoo ta'uu kunis hawaasa bal'aa biratti yeroo ammaa xiyyeeffannoo guddaa kan argatedha. Garuu barnoota barachuun fayidaansaa inni guddaan maalidha?

Suurri kun kan inni ibsu tajaajilawwan murteessoo yoo ta’u, kunis tajaanila hawaasni mootummaa irraa argatudha. Kanneen keessaa ijaarsa daandii konkolaataa mijaawaa, humna ibsaa, bishaan dhugaatiif oolu akkasuma illee taarifa madaalawaa of keessatti qabata.

Suuraan kun kan inni ibsu bineensa bosonaa roobbii jedhamu yoo ta'uu bineensi kunis bishaan keessa akkasumallee lafarra jiraachuu kan danda'udha. Namaa wajjin madaqanii waan hin jiraanneef yoo nama argan miidhaa namarraan geessisuu kan danda'anidha. Bineensi kun paarkii kam keessattii argama?

Suurri kun kan inni ibsu dhugaatii farsoo jedhamudha. Farsoon dhugaatii aadaa manatti oomishamu yoo ta'u, duraa duuba ittiin oomishamu illee niqabaata. Kabaja ayyaana garaa garaa irratti hawaasni bal'inaan itti fayyadama.

Suuraan kun kan inni ibsuu meeshaa muuziqaa aadaa yoo ta'u weellistoonni aadaa baayyee itti fayyadamu kunis haala salphaan hojjatamuu kan danda'udha. Weellistoonni aadaa baayyeen garuu maalif meeshaa kanatti fayyadamuun muuziqaa taphatu?

Suuraan kun kan ibsu ogummaa artii fi aadaa hawaasa tokko yoo ta'u ogummaan kunis barumsaan maanguddoota irraa akkasuma illee shaakala yeroo dheeraan kan argamuudha. Ogummaawwan kanneen keessaa kan akka gosa nyaataa garaagaraa qopheessuu kaasuu ni dandeenya

Suuraan kun kaniinni ibsu, gosoota dhugaatii keessaa isa tokko yoo ta'u, kunis Oomishaalee garagaraa fayyadamuun kan qophaa'u dha. yeroo ammaa uummata biratti jaaallatamumma guddaa waan qabuufi bittaa fi gurgurtaarra oola jira. haa ta'u malee, suuraa kanarratti ibsamee kan jiru gosa dhugaati akkamiiti?

Kana jechuun hojii jechuu yoo ta'u, hojiin gochaa dhalli namaa jiruuf jireenya isaa mo'achuuf, akkasuma illee maallaqa argachuuf guyyaa guyyaatti taasisuudha. Kanneen keessaa warreen akka daldalaa fi kan kana fakkaatan fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Garuu, hojii yeroo jalqabaaf kan kalaqe eenyuudha?

Ispoortii jechuun sochiiwwan qaamni keenya taasisan yoo ta'uu kunis dorgommii fi shaakala hedduu of keessatti qabata. Leenjisaa illee waan of keessatti hirmaachisuuf gochaa jaallatamaa fi fudhatama qabudha. Garuu ispoortiin yeroo jalqabaaf biyya eessatti jalqabame?

Kana jechuun amantaa jechuu yemmuu ta'u, amantii jechuun yeroo namni tokko uumaa isaa irraa shakkii tokko malee abdii guutuu qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf, suurri kun namoota waaqeffataa jiran nutti agarsiisa. Yaadni amantii jedhu garuu eessaa madde?

Suuraan kun kan inni bakka bu'u kubbaa yoo ta'u, kubbaan ittiin taphachuuf kan gargaaruudha. Yeroo ammaa baay'inaan oomishamaa kan jiruu fi namoota biratti jaalatamummaa guddaa kan argatee dha. Garuu yeroo jalqabaaf biyyi kubbaa oomishte eessadha?

kana jechuun tuurizimii imalaa fi godaansa yoo ta'u gocha namoonni yeroo baay'ee biyyota garaagaraa irra adeemuun bakka adda addaa daawwatanii dha .bakkeewwan kunis bakkeewwan seenaa haala teessuma lafaa fi paarkiwwan garaagaraa of keessatti qabata.

Suuraan kun, kaniinni ibsu daa'ima taalalli fudhachaa jiru yoo ta'u, daa'imoonni hedduun talaalli kana argachuuf odeeffannoon kun, hawaasa bira bal'inaan ga'u qaba. odeeffannoo kana qaqqabsiisuuf toora inteerneetii fi teekinooloojii garaagaraa fayyadamuun ni danda'ama. garuu oduu kana kan dabarsu eenyuudha?

Suuraan kun kan inni ibsu nama beekamtuu yoo ta'uu, kana jechuun nama gosa hojii garaa garaa keessatti adda durummaadhaan itti gaafatamummaasaa bahatu jechuudha. Namoota kan biraa qajeelchuu fi ajaja dabarsuunni beekamu. Suuraa kan irratti ibsamtee kan jirtu eenyudha?

Suuraan kun kan inni bakka bu'u oomishaalee miidhaginaaf oolan keessaa isa tokko yoo ta'uu kunis dibata rifeensaati. Dibatni rifeensaa rifeensi namaa akka bifa miidhagaa qabaatuu fi yeroo gabaabaa keessatti akka dheeratuuf ni gargaara. Garuu maalirraa oomishama?

Suuraan kun kan inni ibsu uumamaa fi naannoo yoo ta'u, uumamni eegumsaa fi kunuunsa barbaadamu hin argatu taanaan akka salphaatti miidhamuu ni danda'a garuu eegumsii fi kunuunsi uumamaa naannoof taasifamuu qabu maal maal fa'i?

Muuziqaa jechuun gochaa namni yaada isaa bifa walalootiin barressuun yeedaloo itti baasuun ibsatuudha. Kunis ragada aadaa oromoo garaagaraa fayyadamuun hawaasaf dhiyaachu danda'a. Kan ragada hinqabnelle ni jiraata. Haa ta'u malee , yeroo jalqabaaf muuziqaan essatti jalqabame?

Suurri kun kan inni ibsu dibata uffatatti dibatan yoo ta'u, kunis oomishaawwan miidhaginaaf oolan jalatti ramadama. Faayidaan isaallee, foolii urgaa'aa akka nuti qabaannu nu taasisa. Garuu dibata kana dibachuun yoom jalqabe?

Suuraan kun kan inni ibsu kophee yoo ta'u kunis faayidaan isaa inni jalqabaa miila keenya balaa irraa ittisuudha, Dabalataanis bareedinaaf illee ni gargaara akka qulqullinaa fi sadarkaa meeshaa irraa hojjetameen irratti hundaa'uun qarshiin isaa illee garaagara.

Kana jechuun qonna jechuu yoo ta'u qonni gochaa qote bulaan tokko oomisha argachuuf taasiisuudha. Akkaataa qonni itti adeemsifamu naannoodha naannootti garaagara. Gosa oomishaa fi waqtilee waggaa keessa jiran irrattille ni hunda'a. Haa ta'u malee qonni akkamitti waqtilee waggaa keessa jiran irratti hunda'a?

Suuraan kun kan inni bakka bu'u kophee yoo ta'u kunis faayyidaan isaa inni jalqabaa miila kenyaa balaa irraa ittisuu yoo ta'u dabalataanis bareedinaaf illee ni gargaara akka qulqullinaa fi sadarkaa meeshaa irraa hojjetame irratti hundaa'uun qarshiin isaa illee garaagaradha.

Kana jechuun oduu jechuu yoo ta'u kunis gochaa taateewwan yeroo murtaawaa keessatti raawwataman yookiis mudatan hawaasaaf toora intarneetii fi bu'aa teeknolojii garaagaraa fayyadamuun gabaasuu ta'a.

Suuraan kun kan inni ibsuu daandii konkolaataa yoo ta'uu, kunis tajaajilawwan murteessoo hawaasni mootummaa biraa argatu keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa xiyyeeffannoon itti kennamee wanta hojjatamaa jiru keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee, daandiin maaliif barbaachise?

Kana jechuun bineensota bosonaa jechuu yoo ta'uu, bineensonni bosonaa namatti madaqanii kan hin jiraanneefi naannoo ofii isaanii uummachuun bosona keessa kan jiraatanidha. Fakkeenyaaf bineensi suuraa kanarratti ibsamee jiru maal jedhamuudhaan beekama?

Kun kan inni ibsu geejjibaa fi konkolaataa yoo ta'u, konkolaataan mi'a tokko bakka tokkoo gara bakka birootti geessuuf ni gargaara. Yeroo ammaas tajaajila guddaa uummataaf buusaa jira. Garuu konkolaataa yeroo calqabaaf eenyutu kalaqe?

Kana jechuun mallattoo jechuu yoo ta'u kunis namoonni baay'een yeroo mana daldalaa banatan manneen daldalaa biroo irraa ittiin adda ba'uuf buca isaan bucataniidha. kanas meeshaawwan tekinoloojii garaa garaa fayyadamuun hojjechuun ni danda'ama.

Suuraan kun kan inni ibsu meeshaalee barnoota ittiin barachuuf gargaaran keessaa isa tokko yoo ta'u kunis barreeffama adda addaa ittiin barreessuu fi fakkiilee garaa garaallee ittiin kaasuuf kan gargaarudha. Yeroo ammaa baay'inaan oomishamaa kan jirudha. Garuu meeshaan kun maalirraa oomishama?

Suuraan kun kaninni ibsu bakka bashannaan keessaa isa tokko yoo ta'u, kunis bakka argama bineensota garaagaraati. namoonni yeroo baay'ee bakka kana dhufuun ni bashannanu utuu bakki kun hin jiraanne namni eessaa deemun bashannan?

kana jechuun beeksisa jechuu yoo ta'u beeksisa jechuun gochaa namoonni tajaajila yookin oomisha isaanii hawaasa biratti beeksisuuf raawwatanii dha kunis karaa garaagaraa adeemsifamuu ni danda'a karaalii kanneen keessaa toora intarneetii maqaadha'uu ni danda'enye

Kana jechuun qonna jechuu yoo ta'u. Qonni gochaa qotee bulaan tokko oomishaa argachuuf taasissuudha. Akkaataan qonnii itti adeemsifamu naannoodha naannootti garaagara gosa oomishaa fi waqtiilee waggaa keessa jiran irratti illee ni hundaa'a.

kana jechuun gaggesaa beekamaa jechuu yoo ta'u kunis nama gocha garaagaraa keessatti dura bu'uun namoota kan biraa qajeelchu yookin ajija dabarsuudha gochaalee kanneen keessaa akka fakkeenyaatti duula waraanaa fudhachuu ni dandeenye

Suurri kun kan inni ibsu tokkummaafi waliin hojjechuu yoota'u; Kunis gocha nuti hawaasaafi maatii keenya keessatti shaakalluufi itti guddachaa deemnudha. Kana gochuun keenyas hawaasa wajjin jiraannu waliin hariiroo fayya buleessa akka qabaannuuf nugargaara.

Suuraan kun tuurizimii imalaa fi godaansa jalatti yooramadamu namoonni yeroo baay'ee biyyoota garaagaraairra adeemuun bakkeewwan adda addaa daawwatu. Bakkeewwan kunneenis haalateessuma lafaa bakkeewwan seenaa fi paarkeewwan garaagaraa of keessatti qabata.

kana jechuun tuurizimii imalaa fi godaansa yoo ta'u gocha namoonni yeroo baay'ee biyyota garaagaraa irra adeemuun bakka adda addaa daawwataniidha bakkeewwan kunis bakkeewwan seenaa haalateessuma lafaa fi paarkiiwwan garaagaraa ofkeessatti qabata

Maashinii jechuun meeshaa ammayyaa dalagaa haala salphaan dalaguuf nama gargaaruudha. Kunis gosaa fi ramaddii garaagaraa ni qabaata. Bu'aan teeknoloojii kun yeroo ammaa namoota hedduuf hojii salphisee jira.

Kana jechuun qoricha aadaa jechuu yoo ta'u kunis qoricha maanguddoonni wantoota uumamaan naannoo isaanitti argaman fayyadamuun yaalii saayinsaawaa malee oomishanee dha kunis dhukkuboota hedduu irraa nama fayyisa jedhamee ni tilmaamama.

kun kan inni ibsu kitaabotaa fi warraqaalee odeeffannoo garaagaraati kunis kan inni fayyadu odeeffannoo waqtaawaa fi maddii isaanii beekamaa ta'e irraa waraabuuf ta'a yeroo baay'ee odeeffannoo qubsaa waan kennaniif filatamuudha

kana jechuun qoricha aadaa jechuu yoo ta'u. kunis qoricha maanguddoonni wantoota uumamaan naannoo isaanitti argaman fayyadamuun yaalii saa'insaawaa malee oomishaniidha. qoricha kanneenis qullubbii dimaa fi warreen kana fakkaatan fayyadamuun oomishuun danda'u.

Kana jechuun daldala jechu yoo ta'u daldalli sirna bitaa fi gurgurtaa dhalli namaa jiruuf jireenya isaa itti fufsiisuuf raawwatudha. Kunis akka maddagaliitti waan gargaaruuf yeroo ammaa namoonni hedduun hojii kanaa irratti bobba'anii argamu.

kana jechuun amantaa jechuu yoo ta'u amantii jechuun yeroo namni tokko uumaa isaa irraa shakkii tokko malii abdii gutuu qabaatudha fakkeenyaaf ayyaana irrichaa yoo fudhanni yeroo itti sabni oramoo waliin ta'uun ba'ee uumaa isaa itti galateeffatudha

kana jechuun alaabaa jechuu yoo ta'u, innis mallattoo nagaa badhaadhinaa fi abdii biyyi tokko qabdudha. Halluu wwan garaa garaan waan faayyamuuf hiikni inni qabullee biyyaa biyyatti adda addadha.

suuraan kun kan inni ibsu tajaajila daandii qilleensa irraa yoo ta'u kunis tajaajilawwan murteessoo jalatti ramadamu tajaajilawwan murteessoo jechuun tajaajila hawaasnii mootummaa irraa argatu yoo ta'u innis tajaajilawwan hedduu of jalatti qabata.

suurri kun kan inni ibsu meeshaa sirnee jaarsaa keessatti ogeessi haalluuwwan garaagaraa ontota adda addaatti ittiin dibuuf itti gargaaramudha kunis yeroo amma baayinaan hojii irra olaa jira

Ispoortii jechuun sochiiwwan qaamni keenya taasisu yoo ta'u kunis gochaawwan dorgomii fi shaakala hedduu of keessatti qabata. Leenjisaa illee waan of keessatti hirmaachisuuf gochaa jaalatamaa fi fudhatama guddaa qabuudha.

suuraan kun kan inni ibsu tajaajila daandii lafarraa yoo ta'u kunis tajaajilawwan murteessoo jalatti ramadama. Tajaajilawwa murteessoo jechuun tajaajila hawaasni mootummaairra argatu yoo ta'u kanneen akka daandii konkolaataa mijaawaa umna ibsaa fi bishaan dhugaatiif oolan argachuu ta'a.

kun kan himsu bu'aa sirna ijaarsaa yoo ta'u kunis namoonni haala salphaan naannaa isaaniitti bishaan dhugaatiif olu akka argatan isaan gargaara kunis tajaajilawwan hawaasnii mootummaa irraa argatu jalatti ramadama

Kana jechuun daldala jechuu yoo ta'u daldala jechuunis gochaa dhalli namaa jiruuf jireenya isaa itti FuFsiisuuf hojjetuudha. Kunis akka madda galiitti waan gargaaruuf yeroo ammaa namoonni hedduun hojii kana irratti bobba'anii in argama.

kun kaninni ibsu qonna yoota'u qonni gocha qotee bulaan tokko oomisha argachuuf taasisudha akkaata'an qonniitti adeemsifamu naannoodha naannootti garaa gara gosa oomishaa irratti illee hundaa'uu ni danda'a fakkeenyaaf boqolloo maqaadha'uun ni danda'a

suurri kun kan inni bakka bu'u meeshaalee manaa keessaa isa tokko yoo ta'u innis jabanaa bunaa jedhamuudhaan beekama kanas namoonni baayeen guna itti damfisuuf kan itti gargaa raman yoo ta'u kunis meeshaawwan aadaa jalatti ramadama

Suurri kun kan inni bakka bu'u tajaajila daandii qilleensa irraa yoota'u kunis tajaajilaawwan murteessoo jalatti ramadama. tajaajilaawwan murteessoo jechuun tajaajila hawaasni mootummaa irraa argatu yoota'u tajaajila daandii qilleensaa irraa qofa otoo hintaane kanneen baay'ee of keessatti qaba.

Suurri kun kan inni bakka bu'u kophee yoo ta'u kunis faayidaan isaa inni jalqabaa miila keenya balaa irraa itti suudha. Dabalataanis bareedinaaf illee ni gargaara. Akka qulqullinaa fi sadarkaa maddaa irraa hojjetamee irratti hundaa'uun qarshin isaa illee garaagara.

suuraan kun kan inni bakka bu'u gosa dhugaatii farsoo yoo ta'u farsoon dhugaatii aadaa manatti oomishamudha. duraa duba ittiin oomishamu illee ni qabaata. kabaja ayyaana garaagaraa irratti illee hawaasni bal'inaan itti fayyadamu.

kana jechuun beeksisa jechuu yoo ta'u kunis gocha namoonni oomisha isaanii hawaasa biratti beeksisuuf raawwatanii dha. kunis karaalee garaa garaa adiimsifamuu ni danda'a. Karaalee kanneen keessaa toora interneetii maqaa dha'uun ni dandeenya.

suuraan kun kan inni ibsu oogummaa artii fi aadaa hawaasa tokko yoo ta'u oogummaan kunis beekumsa maanguddoota irraa argamu akkasuma illee shaakala yeroo dheeraan booda kan argamuudha.

Kana jechuun rifeensa jechuu yoo ta'u rifeensi ujummoo qaqallaa fi hedduumina qabu ta'ee kan buqqee mataa namaa irratti biqiluudha. Kunuunsaa fi xiyyeeffannoo gaarii argannaan haala gaariin heddummatee argama.

suuraan kun kan inni ibsu oomishaalee miidhaginaaf oolanii fi qulqullina eeggachuuf illee kan gargaaraniidha. oomishaaleen kunneenis bakka gurgurtaa garaagaraatti argamuu ni dandaa'u kanaafis aala salphaan oomishaalee kana argachuu ni danda'ama

Kana jechuun oduu jechuu yoo ta'u kunis gochaa taateewwan yeroo murtaawaa keessatti raawwataman yookiin mudatan hawaasaaf toora intarneetii fi bu'aa teknolojii garaagaraa fayyadamuun gabaasuu ta'a.

Kana jechuun daldaala jechuu yoota'u; Daldala jechuunis gocha dhalli namaa jiruufi jireenya isaa itti fufsiisuuf hojjetudha. Kunis akka madda galiitti waan gargaaruuf yeroo ammaa namoonni hedduun hojii kana irratti bobba'anii argamu.

Suuraan kun kan inni ibsu siidaa seenaa irratti hundaa'e bocame yoo ta'u taatee ta'ee darbe ittiin yaadachuuf akkasuma illee dhalootatti seenaa dabarsuuf gargaara. kunis ogummaa fi shaakala yeroo dheeraa kan barbaadudha

suurri kun kan inni ibsu meeshaalee manaa keessaa isa tokko yoo ta'u namoonni itti buhaaruu fi akkasuma illee odeiffanno garaagaraa irraa argachuuf itti gargaaramu kanas bucaa fi sadarkaa hedduudhaan argachuu ni dandeine

suurri kun kan inni ibsu godaansa yoo ta'u kunis tuurizimii ,imalaa fi godaansa jalatti ramadama namoonni yeroo baay'ee haala jireenya mijataa barbaaduuf biyya tokko gara biyya tokkotti socha'uun hojii baay'ee dalaguun jiraatu

kana jechuun qoricha aadaa jechuu yoo ta'u kunis qoricha maanguddoonni wantoota umamaan naannoo isaanitti argaman fayyadamuun yaalii saa'in saawaa malee oomishanii dha kunis dhukkuboota hedduu irraa nama fayyisa jedhamee ni tilmaamama

kana jechuun gochaa namni yaada isaa bifa walalootiin barreessuun yeedaloo itti baasuun ibsatudha kunis ragada aadaa oromoo garaa garaa fayyadamuun hawaasaaf dhi'aachuu in danda'a kan ragada hin qabne illee in jiraata

Kana jechuun gochaa wanti tokko akka bifa bareedaa yookiis miidhagaa qabaatuuf raawwatamu yoo ta'u kunis guyyaa gaafa kabaja ayyaana dhalootaa yookin gaa'ilaa hojiirra oola kanas meeshaalee aadaa fi ammayyaa gargaaramuun hojjechuu ni dandeenya.

kana jechuun daldala jechuu yoo ta'u daldalli sirna bitaa fi gurgurtaa dhalli namaa jiruuf jireenya isaa itti fufsiisuf hojjetuudha kunis akkama dagaliitti waan gargaaruuf yeroo ammaa namoonni hedduun hojii kana irratti bobba'anii in argam

Kana jechuun oomishaawwan miidhaginaaf oolan jechuudha. Kunis haala gaarii ta'een rifeensa keenya gogaa qaama keenyaafi fuula keenya kunuunsuun bifa hawwataafi miidhagaa akka qabaatuuf kan gargaarudha.